Abazemphilakahle ababili abasemkhangasweni bamile oyewesilisa lawesifazana, kukhona ibhuku abalibambisaneyo lapha ezadleni, owesilisa ugqoke isudu emnyama. Ngemva kwabo kulethafula evalwe ngelembu elimhlophe nke.

Owesilisa ukhamisile ,udokotela usebenzisa ithulusi yakhe ukuhlola lowu okhamisileyo . Udokotela uzivikelile ngokugqoka impahla ,uvalile amehlo, amakhala ,umlomo .Wazozivikela lezandleni ngokugqoka amagilovisi.

Imikhuhlane leyi esihluphile kulezi insuku abezempilakahle bayazivikela kuleyomkhuhlane ngasosonke isikhathi bayagqoka izaheka bevala smaklhala kanye lemilomo bezivikela emkhuhlaneni etholakala emoyeni.

Yimikhuhlane esigcwele kulezi nsuku elizweni kuyadingakala ukuthi abantu behambe ezibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni ngodokotela bevikelwa emikhuhlaneni eyabe isithe yamemetheka.

Lokhe kwabalomkhuhlane owathanyela abantu emazweni amanengi, umkhuhlane lo ubizwa kuthiwa yi 'Covid 19', abezemphilakahle abasebenza ezibhedlela kulezi insuku, sebegqoka imphahla zokuzivikela emkhuhlaneni eminengi.

Owesilisa ubone kungcono esukumele phezulu njengendoda aqonge isibindi, ayehlatshwa leyo jekiseni ehlatshwa ezibhedlela evikele abantu emikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Owesifazane osesibhedlela bemhlola umkhuhlane we covid 19 basebenzisa ithulusi abayihloma lapha emakhaleni udokotela uzivikele yena ngokugqoka impahla kanye lamagilovisi ezandleni wavala amakhala kanye lomlomo ngesayeka

Kuqakathekile ukuzivikela ngaso sonke isikhathi, abezempilakahle sebehlala begqokile impahla zabo zokuzivikela emikhuhlaneni etshiyeneyo, ezandleni bayagqoka amagilovisi, lapha emakhaleni lasemlonyeni lakho bayavala, kanye lamehlo lamakhanda.

Owezempilakahle ugqoke impahla elombala olithanga wafaka okumhlophe phezulu wavala ekhanda ngokumhlophe kanye lesayeka esivale amakhala lomlomo ezandleni ugqokile amagilovisi lokhu ukwenza ngoba ezivikela emikhuhlaneni eminengi. Njengabantu abayelapha izigulane ezitshiyeneyo ezibulawa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Imikhuhlane esimemethekile elizweni abezempilakahle ngasonsonke isikhathi sebehlala bezivikelile ngokugqoka izigqoko ezizabenza bengatholi umkhuhlane lapha esandleni bayagqoka amaglovisi bevale amakhala kanye lemlomo lamakhanda

Bamile abantu labezempilakahle. Abezempilakahle ngaso sonke isikhathi sebehlala vele begqokile impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengatholi imikhuhlane, bayavala izandla ngamagilovisi bevale imilomo lamakhala ngezayeka.

Ukuhlolwa kwabantu imikhuhlane eminengi esihluphile kulezi insuku, abantu bayahlolwa ukuze bethole ukuncedwa masinyane imikhuhlane leyi ingakabahlaseli

Umkhankaso wezempilakahle bagcwele abanye bagqoke izikipa ezifananayo balapha abantwana abancani kukhonkhuhlane abantwana abavikelwa kiyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu ngasosonke isikhathi behlale bezivikelile abezempilakahle ngasosonke isikhathi sebegqoka impahla zokuzivikela kukhona eminye imikhuhlane esiyithola emoyeni ngakho bayavala amakhala abo.

Abezempilakahle abasesigabeni bahamba bebhoda esigabeni behlaba abantu amajekiseni kulemikhuhlane eminengi esimemethekile elizweni okudinga ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni bevikelwe kuleyi mkhuhlane

Imkhuhlane esihluphile elizweni ehlsela abantu abadala kanye labantwa abantwana. Ngakho abazemphilakahle bayakuthaza abantu ukuthi bebuye ngobunengi ezibhedlela bezohlotshwa amajekiseni bevikelwa kuleyo mikhuhlane.

Abezempilakahle basendlini lapho abalaphela khona izigulane bagqokile impahla zabo eziluhlaza okwesibhakabhaka emakhanda lapha bavalile imilomo amakhala ezandleni bagqokile amagilovisi alombala olithanga.

Abantwana abamileyo abagqoke ama "uniform" esikolo bafuna ukugeza izandla, nxa ugeza izandla uyakwanisa ukusebenzisa isepa kwesinye isikhathi ungasebenzisa umlotha.

Abezempikahle abathathu abahleziyo, kukhona itafula lapho abafake khona amabhuku abo amakhulu ababhalela kiwo Nxa kubuya izigulani bayasebenzisa amabhuku lawa ukubhala amabizo ezigulane lemithi ayabe beyiphe izigulani

Esigabeni kuyabe kukhona indawo lapho izakhamizi ezikha khona amanzi esikubiza ngokuthi kusemgodini kumbe esibholaneni. Bayahamba besiyakukha abantu abangomama kanye labantwana njalo amanzi akhona ahlanzekile.

Umama ubhabhule umntwana phambili ubuye ukuzokukha amanzi uthwele ibhakede elimnyama umile ubambe impompi kuqakathekile ukusebenzisa amanzi ahlanzekileyo aphuma empompini.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle baphiwe izikipa abanengi ezifananayo kanye lama jakhethi alemkhono emincane alombala oluhlaza bamile bathatha umpikitsha njalo abanye baqhuthile kuhlangene abasilisa kanye labesifazana .

emkhankasweni ezempilakahle kwesinye isikhathi bayalipha amathuba wokuthi likhulume labo loku kuyenzelwa ukuthi umuntu akwanise ukukhululeke akhulume umkhuhlane oyabe umhlupha ukuze athole uncedo.

Ngemuva kokuphela komkhankaso wezempilakahle okade ukhona, iziphathamandla ezimbili, sezilesikhathi zacinana ,besezihlekelelana zixhawulana izandla, bonke bobabili abesilisa bagqoke amasudu amnyama

Kuqakathekile ukuzithanda ngaso sonke isikhathi, umntwana uyakhanya ukuthi ufundisiwe kuhle kakhulu. Ingcekeza kayithandi uyageza izandla ezivikela kwamanye amagcikwane atholakala ngokubamba.

Amanzi aqakatheke kakhulu empilweni zabantu. Siyawanatha, siyageza ngawo, siyapheka ngawo, siyawatsha ngawo. Siyenza izinto ezinengi ngamanzi. Kodwa kumele sisebenzise amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke iskhathi.

Kwesinye isikhathi imikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle kuyabe kulezipho ezinengi abafika beziphe abantu abathe babuya kulowo mkhankaso ngemuva sebeqedile lokhu abayabe bakuxoxisana labantu.

Abezempilakahle bayasixhayisa ngaso sonke isikhathi ukuthi singasebenzisi amanzi engcolileyo. Amanzi engcolileyo ayenza abantu bebulawe ngumkhuhlane wesihudo.

Okunye okuhlanyisa abantu becine sebesesibhedlela sabantu abagula ingqondo yikucabanga kakhulu, umuntu engacabanga kakhulu uyacina ehlanya kumbe usebenzisa izidakamizwa lakho kuyahlanyisa

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona iziphathamandla ezihlezi phambili, owesilisa kanye lowesifazana. Owesifazana uphiwe ithuba lokuthi akhulume uthwele imayikhi, kukhona lezigubhu zamanzi phezulu kwetafula.

umama uhlezi uthwele umntwana eceleni kwakhe kukhona omunye ohleziyo duzane kukamama kulo suwo olugcwele umumbu lomganu ohlaliswe esuweni olombala obomvu

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona iziphathamandla ezihlezi phambili, owesilisa lowesifazana. Kuletafula elombala onsundu phambili kwabo lezigubhu zamanzi.

Abantu abamileyo abane bagqoke izikipa eziluhlaza njalo abantu bonke laba bathwele izihlahla ezandleni abafuna ukuzihlanyela kuqakathekile ukuhlanyelwa kwezihlahla emakhaya ezinye izihlahla ziyanceda kakhulu nxa abantu sebegula bayasebenzisa amahlamvu aso

Umongikazi usesibhedlela uhlezi esitulweni. Ugqoke ijazi elimhlophe. Ubambe amabhokisi lapha ezandleni alemithi. Amabhokisi avaliweyo ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya. Minengi imithi abayiphiwa ezibhedlela abantu abagulayo, eyabe isemabhokisini.

Ekliniki kulezakhiwo ezinengi phakathi njalo imduli ipendiwe kukhona indawo enhle elotshani obuncane obuqhunyiweyo kanye lamaluba acecisiweyo lebhakane elibhalwe ngamabala amhlophe.

Ezibhedlela kukhona abantu abaqhatshwe nguhulumende ukuthi bekiline kuhlale kuhlanzekile kungela ngcekeza kukhona njalo indawo lapho okugezelwa khona izandla phansi isamende esilombala obomvu umduli upendiwe ngependa emhlophe kuhlanzekile phakathi.

Isikhathi esinengi emakliniki loba endaweni lapho okulatshwa abantu ungangena phakathi esibhedlela uyathola kulamaphetshana ayabe enamathiselwe emdulwini , lokhu benzela abantu ababuye begula esibhedlela ukuthi bebale

Abantwana abancane bayayesaba ijekiseni. Ngakho kuqakathekile ukuthi umama afike abambe kuhle umntwana. Laloba esekhala ,ukuze udokotela ahlabe kuhle umntwana ijekiseni.

Isikhathi esinengi emakiliniki kwandise kunamathiselwa amaphetshana emnyango kwesinye iskhathi Kuyabhalwa phezulu emdulini Lokhu kwenzelwa abantu abagulayo ukuthi benelise ukubala okuyabe kubhaliwe

Abantu abagula kakhulu bayalaliswa ezibhedlela ngodokotela; lokho benzela ukuthi babe bebahlola beseduze labo njalo bayahlatshwa amajekiseni kuleyondawo bephiwe lamaphilisi ukuze imzimba iphangise ukuphikha

Abezempilakahle bahlaba abantwana besikolo amajekiseni bagcwele abantwana besikolo kule indlu bayahlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eminengi

Isikhathi esinengi abantu ababuya begula kakhulu bandise ukuwela khonapha ezitulweni abayabe behlezi kizo, ngoba umuntu uyafika ahlale esitulweni oDokotela besayelapha abanye abayabe bephambi kwabo, bayakhuthazwa oDokotela ukuthi umuntu ogula kakhulu esibhedlela afike engena engalindi.

Amabhentshi okuhlala izigulane zifika zihlale emabhentshini esibhedlela zisalindele ukungena zibone odokotela ziyelatshwe kukhona njalo utshani obuluhlaza eceleni kwamabhentshi.

Udadewethu wayefisa ukuba ngudokotela ngakho iphupho lakhe lacina lifezekile waphumelela ezifundweni zakhe. Usekhonale ufundela ukuba ngudokotela

Abantwana besikolo ababafundela ukuba ngoDokotela labo Mongikazi bamile phambili kwekilasi, bathatha umpikitsha kukhona njalo ibhakani elibhaliweyo emdulwini lapha ekilasini, elibhalwe ibizo lesikolo.

Kuyinto enhle ukubona abantwana bephumelela ezifundweni zabo abanye abafuna ukuba ngodokotela kukhona izikolo lapha abafundiswa khona ukuba ngodokotela kuyathatha iminyaka emide.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela kanye labomongikazi kukhona izikolo abazihambayo njalo kuyathatha iminyaka eminengi ukufundela ukuba ngodokotela. Ukuba ngumongikazi kuthatha iminyaka emithathu.

Abezempilakahle ababili abamileyo owesilisa lowesifazana bathwele ibhakane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Owesilisa ugqoke iyembe emnyama ngemuva kwabo kulama flag amabili.

Okungamagajana okuncane okusetshenziswa ngodokotela nxa bethatha igazi lomuntu bayafaka kokungamagajana lokhu kulezivalo eziluhlaza bayakuhambisa e"Laboratory" sebesiyahlola amagazi abantu.

Abezempilakahle nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni bayahlala phansi babonisane, kukhona njalo abanye abayabe behlezi phambili okubizwa kuthiwa yiziphathamandla.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle. Kugcwele kakhulu intsha esakhulayo kumkhankaso lo. Baphiwe izikipa ezimhlophe abanye, abanye njalo bagqoke ezimyama ezibhaliweyo phambili. Kuyajabulisa ukubona intsha iphatheka emkhankasweni wezempilakahle, bafundiswa izinto ezinengi.

Omama abalabantwana abancane ,baphuma esibhedlela . Abantwana baqedwa ukuhlatshwa amajekiseni ,abanye njalo bafike bathontiselwa. Abantwana bavikelwa emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana.

Abantu abanengi abasebenza esibhedlela lapho okuthengiswa khona imithi bayakufundela ukuthengisa imithi leyi njalo akula muthi abangawaziyo. Bakunika umuthi walowo mkhuhlane okubulalayo.

Uhulumende seyakhe izibhedlela ezinengi lapho esihamba khona nxa sigula, esibhedlela kulapho esifika sithole khona usizo odokotela bayafika besihlole bebesebesinika amaphilisi azaselapha kulokhu esiyabe sikugula.

Imota elombala omhlophe eyesibhedlela ethwala izigulane, imota leyo ithwala abantu abagula kakhulu abayabe bengasayenelisa ukuzifikela bodwa esibhedlela. Iyanceda kakhulu imota leyi, ilusizo kakhulu ebantwini abagulayo

Kwezinye izikhathi uyahamba esibhedlela, uthole kungela bantu abanengi abelatshwayo, kuyabe kutshaya umoya ezitulweni. Ngalezo zikhathi odokotela labo mongikazi bayabe bejabula nxa kungela zigulane ezinengi

Esibhedlela kukhona umntwana ohlezi embhedeni kukhona njalo odokotela abahamba bebhoda behlola izigulane . Kukhona lapho ababhala khona bathwele amaphetshana amhlophe kukhona njalo lemithi abahamba beyisebenzisa esezigubhini .

Esibhedlela kumile omongikazi abane abagqoke okumhlophe phezulu lamabhulugwe aluhlaza phansi omunye lomunye uqondane lomtshina wakhe owusebenzisayo

Indawo ezinengi kungaba sesibhedlela kumbe emakiliniki Zandise ukuba lebhakane elikhulu esangweni eliyabe libhaliwe ibizo laleso sibhedlela kumbe ikiliniki lokhu benzela abantu abangakaze befike endaweni .

Esibhedlela kubuya abantu abanengi abazolatshwa kugoqela labantu abagogekileyo bayafika kule indawo kukhona inqola zabo ezilamavili amakhulu abayabe behlezi kizo kukhona njalo ababuya bebafuqa lapha esibhedlela labo bezolatshwa.

Isango lesibhedlela lihlala livuliwe ngaso sonke isikhathi .Eceleni esangweni duzane komduli kulebhakane elikhulu elimhloohe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela . Benzela abantu abangakaze befike esibhedlela kabathwali nzima .Njalo kabalahleki .

Omama abasesibhedlela abathathu abagqoke impahla eziluhlaza ababili bahlezi embhedeni abezempilakahle abesilisa baqhubela omama izipho eziphakathi kwamaphepha alombala onsundu.

Ezibhedlela kukhona izindlu lapho odokotela abalalisa khona abantu abagulayo odokotela bayenzela ukuhlola abantu laba kuhle nxa beseduze labo njalo kukhona isikhathi esibhedlela abasibekayo nxa kubuya izivakatshi zizovakatshela abagulayo.

Kuqakathekile ukuthi ngasosonke isikhathi nxa usiya esibhedlela uzivikele ugqoke isifonyo uvale amakhala lomlomo kukhona eminye imikhuhlane kulezinsuku ethelelwana ngomoya.

u dokotela esibhedlela ulungisa jekiseni yakhe uthwele imbodlela encane yomuthi lapho afaka khona ijekiseni athathe umuthi esesiyahlaba isigulane esigulayo

esibhedlela esangweni kubhaliwe esangweni ngamabala abomvu ibizo lesibhedlela kwaphinda kwabhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka indlela isibhedlela esisebenza ngayo isikhathi lokuvalwa kwesibhedlela

Abantu abagula kakhulu kwesinye isikhathi odokotela bayaba valela esibhedlela kukhona izindlu lapho abagcina khona labobantu Kuyabe kulembheda abalala kiyo .Lokhu odokotela bakwenzela ukuvuka labomongikazi behlola izigulane nsuku zonke ekuseni .

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi . Kuyabe kukhona njalo abathengisi kuleyondawo. Nxa usuka kudokotela uyabuya kuleyondlu . Bayafika bekunike umuthi owubhalelwe ngudokotela njalo yonke imithi ekule indlu iyabe ikhona kukhompiyutha esetshenziswa yilabobantu.

Kungaba sesibhedlela kumbe emakiliniki loba emakhemisi. Kukhona imibheda lapho izigulane ezifika zilaliswe khona zihlolwa imikhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo kukhona lesinki elombala omhlophe lapho okugezwa khona izandla.

Umama usesibhedlela ulele embhedeni usebelethile. Umntwana wakhe useceleni kwakhe .Ubelethe umntwana omuhle kakhulu njalo lempahla ozigqokise umntwana wakhe zinhle.

Indawo ezinengi kungaba kusekiliniki kumbe ekhemesi loba esibhedlela, kulebhakani elikhomba ibizo laleyo ndawo. Liyabe libhaliwe njalo ibizo lesibhedlela. Kubalula ebantwini abafikayo kuleyi ndawo.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu ngomkhuhlane osuhluphile obizwa kuthiwa yi cancer. Umkhuhlane lowu kawulapheki izikhathi ezinengi ngakho bayaxwayisa abantu ukuthi ababuye bazohlola lowo mkhuhlane.

Indlela ezinengi zokuzivikela emkhuhlaneni ohlasela amathambo akumelanga ubheme njalo akumelanga utholakale uselangeni akumelanga unathe lotshwala. Kumele ngasosonke isikhathi uhlale uesesayiza.

kuyazwisa ubuhlungu ukutshiya umntwana esesemncane etholakale ebulawa ngamehlo abazali bebone kungcono ukuthi bemuse kwabezempilakahle odokotela basebenzise umtshina wabo ukuhlola amehlo omntwana

Kukhona abanye abantu abahluhlwa ngumkhuhlane wamathambo. Abantu nxa belokhu bekhula besiya phambili lemikhuhlane layo iyanda lapha emzimbeni yabantu. Kukhona imitshina ehlola amathambo njalo odokotela bayabasizi abantu ababulawa ngumkhuhlane wamathambo.

Owesifazana obambe isihaqa engabe etshwaya likhanda kumbe amehlo ebuhlungu kuqakathekile ukuthi aye esibhedlela ayethola usizo kubodokotela.

Umama lendoda yakhe basesibhedlela. Umama ulele, bayamhlola isisu. Uzithwele. Ukhona umtshina udokotela. awusebenzisayo, ohlola umama ukuthi uzithwele umntwana oyini.

Esibhedlela kukhona izindlu lapho abagcina khona abantu abagula kakhulu. Abantu laba kuyabuya izethekeli zizobavakatshela kukhona isikhathi esifakiweyo esibhedlela esezethekeli

Bahlezi abantu esibhedlela bayahlatshwa amajekiseni ngodokotela, bayavikelwa emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile, abantu behlatshwe amajekiseni ngokuphangisa, bevikelwe kulowo mkhuhlane.

Abantu abathathu abahleziyo ababili ngumfazi lendoda, indoda ibambe umfazi esiswini owezempilakahke owesifazana ufundisa laba ababili indlela okumele beziphathe ngayo bezivikele emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bamile esibhedlela abanye bagqoke okumhlophe abanye njalo bagqoke impahla zabo. Kukhona umkhuhlane ababonisana ngawo Izigulane zibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo esibhedlela. Eminye imikhuhlane esibhedlela odokotela bayabe bengakaze betshayisane layo

Isikhathi ezinengi odokotela bayaxoxisana lezigulane. Nxa uyisigulane kuqakathekile ukuthi ungafihli lutho utshele konke okukuhluphayo udokotela ukuze uthole ukuncediswa masinyane lokulatshwa kweminye imikhuhlane.

Udokotela wesifazana osebenzela elabhorethori. Ugqoke ijazi elimhlophe, ukhona umtshina phambi kwakhe njalo uyabhala, kukhona amaphetshana owasebenzisa ukubhala.

Isigubhu esomuthi esikhanyiselayo kulomuthi ongamanzi phakathi sivaliwe ngesivalo esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka sinamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ukuthi umuthi lowu usetshenziswa njani. Sitholakala elabhorithori.

Imbodlela yomuthi etholakala elabhorethori inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo. Kukhona oDokotela abasebenzela elabhorethori abasebenzisa imithi leyi esemambodleleni.

Elabhorithori sithola imitshina eminengi, kukhona imitshina emikhulu lapho abangenisa khona umuntu bemuhlola, kukhona njalo eminye imitshina emincane ehlola ukuhamba igazi lomuntu, leminye njalo ehlola amagcikwane ayabe ecatshile emizimbeni

UDokotela wesifazana oseLabhoretori ubambe umtshina. Ezandleni lapha uzivikele ngokugqoka amagilovisi. Elabhoretori kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngoDokotela ukuhlola izifo ezitshiyeneyo.

Elabhorithori kulekhabotji elombala omhlophe elamashelufu amanengi lapho abagcina khona imithi yabo lezinye izinto. Kukhona njalo itafula enkulu, emhlophe elesinki lapho okugezelwa khona izandla ngemuva kokusebenzisa leyo mithi.

Ezibhedlela kukhona indlu lapho okungwele khona imitshina eminengi, okubizwa okuthiwa kuselabholitholi. Kukhona odokotela abasebenzisa imitshina leyi. Bengasebenzisa imitshina ukuhlola amagazi abantu kumbe ngezikwehlela loba imithambiso.

Isigubhu esikhulu esilombala omhlophe esilomuthi, isigubhu lesi sitholakala elaboratory. Umuthi ophakathi usetshenziswa ngodokotela njalo nxa beqeda ukuwusebenzisa bayageza izandla. Bayabe begqoke amagilovisi besebenzisa umuthi lowu.

Kwesinye isikhathi esibhedlela odokotela bayakucela umthambiso bekuphe igabha lapho oyahamba usiya chemela khona bethathe umthambiso behambe lawo e"Laboratory " befike bewuhlole, ngesikhathi bebamba umthambiso bayazivikela ezandleni ngokugqoka amagilovisi.

Imbodlela elomuthi etholakala e laboratory njalo inamathiselwe iphetshana elibhaliweyo indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo Isetshenziswa ngodokotela kakhulu imithi leyi esiyithola e laboratory.

Elabhoretori oDokotela bangathatha amagazi abantu befake kokungamagajana kwabo okuncane bayahambisa elabhoretori. Bayabhala njalo emagajeni lawa ukuze befike behlole bebone umkhuhlane obulala abantu.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuse laboratory Indawo le ayiphongu ngenwangenwa .Kukhona odokotela abasenzela kuleyondawo Kulemitshina eminengi esetshenziswayo njalo kulapho okuhlolwa khona izikhwehlela kumbe imithambiso zabantu.

Abezempilakahle abesigabeni bahamba bethontisela abantwana abancane abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Omama bahambe labantwana kuleyo ndawo, bafika babambe abantwana bebavule imlomo, abezempilakahle bebathontisele.

Umama usesibhedlela kanye lomntwana wakhe. Umntwana uyakhala umama umphethe. Umama uqhiyile ikhanda wavala amakhala. Abezempilakahle abathwele ijekiseni behlaba umama kukhona itafula elombala onsundu kugcwele amabhokisi alemithi esetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha abantu.

Kulezi insuku omama bayahamba ezibhedlela. Zinengi indlela oDokotela abavikela ngazo omama ukuthi bengazithwali . Kwesinye isikhathi omunye bengamhlaba ijekiseni , kwesinye isikhathi omunye bengamnika amaphilisi .Konke lokhu kuyavikela umama ukuthi angazithwali.

Odokotela abasebenza ngabantwana kukhona amajekiseni abantwana abawahlaba bona ukuze abantwana bevikeleke emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana

umfana uhlezi esitulweni umfana ukhangele u dokotela ebusweni u dokotela usethwele i jekiseni yakhe uhlaba umfana lapha engalweni emvikela emkhuhlaneni ehlasela abantwana

Esibhedlela sabantwana abancane lapha abalatshwa khona kukhona izindlu abalalisa khona abantwana abagula kakhulu kukhona njalo lembheda abalala kiyo udokotela wesifazana uhlola ukutshaya kwenhliziyo yomntwana oleleyo

Isitulo esitholakala esibhedlela esilombala omnyama kwezinye indawo oluhlaza okwesibhakabhaka. Isitulo lesi kukhona indawo lapho obeka khona inyawo zakho njalo silamavili uyakwanisa ukufuqa umuntu ohleziyo.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela, esetshenziswa ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlola abantu. Ukhona umtshina ohlola isisindo somuntu ogulayo. Lokhu bakuyenzelwa ukuthi nxa usuphiwa amaphilisi, bekunike amaphilisi aqondileyo.

Amathulusi atholakala esibhedlela amathulusi alombala ocazimulayo amathulusi lawa ayanceda kakhulu nxa kuhlinzwa umuntu omongikazi yibo abayabe bewaqhubela odokotela nxa bebamba isikhumba somuntu basebenzisa amathulusi lawa.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Bayabe bencedisana labomongikazi. Yibo abayabe beqhuba amathulusi lawa, nxa odokotela behlinza umuntu. Amanye akhona ayancedisa ukubamba isikhumba somuntu.

Umtshina omnyama olomzila omhlophe ubhaliwe ngamabala amhlophe phezulu Umtshina lowu utholakala esibhedlela odokotela bayahlola eminye imikhuhlane besebenzisa imitshina.

Imitshina eminengi etshiyeneyo etholakala esibhedlela. Imitshina leyi iyanceda kakhulu abantu abagulayo. Kukhona amagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni . Odokotela basebenzisa imitshina leyi ukuhlola lawo magcikwane.

ukusetshenziswa kwemitshina ezibhedlela kuyanceda kakhulu imitshina leyi kukhona odokotela abafundela ukuyisebenzisa ayiphombukusetshenziswa laloba ngubani

Itafula elombala omsundu itholakala esibhedlela, kukhona ibhuku phezulu kwetafula. Kufakwe umganu olompala omhlphe phezulu kwamabhuku.

imitshina etholakala esibhedlela minengi kakhulu njalo odokotela bayancedakala ngemitshina leyi kukhona abanye abantu abafika bebasebenzisele imitshina leyi nxa begula bengakwanisi ukuhamba imitshina iyancedisa abantu abanjalo

Esibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izifo ezitshiyeneyo, imitshina le ingagoqela umtshina wokuhlola i bp, umtshina wokuhlola itshukela leminye eminenginengi.

Isitulo esinceda abagulayo esibhedlela lapho abafika behlale khona nxa beselatshwa ngodokotela. Kukhona lapho ababeka khona inyawo zabo njalo isitulo lesi uyakwanisa ukusifuqa silamavili.

Ukusetshenziswa kwemitshina ezibhedlela kunceda kakhulu abantu abagulayo, kukhona amanye amagcikwane acatshayo emizimbeni yabantu okudingakala ukuthi odokotela basebenzise imitshina ukuhlola lawo magcikwane.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imitshina kanye lamathuluzi okusetshenziswa ngodokotela. Imitshina leyi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu layo iyatshiyana.

Abanye abantu bagula imikhuhlane okokuthi uyathola umuntu engasakwanisi ukuhamba ngakho kukhona imitshina ezibhedlela odokotela abayisebenzisayo ukuncedisa umuntu oyabe engasayenelisi ukuhamba.

Ukusetshenziswa kwemitshina ezibhedlela kuyanceda kakhulu odokotela kukhona eminye imikhuhlane eyabe icatshile emagazini abantu ngakho bengathatha igazi beyelifaka kulowo mtshina liyatshengisa umkhuhlane obulala umuntu.

Ukusetshenziswa kwemitshina. kulezi insuku kusuka kubelula kubodokotela bayaphangisa ukubamba umkhuhlane ohlupha umuntu. Imtshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ilabomabonakude.

Ukuqakatheka kwemitshina esiyithola esibhedlela inceda isigulane kanye lodokotela. Kukhona eminye imikhuhlane udokotela ongeke wayibona nxa engasebenzisanga imitshina.

Ukusetshenziswa kwemitshina ezibhedlela kuyanceda kakhulu odokotela njalo kwenza imisebenzi yabodokotela ibelula kukhona odokotela abafundele ukusebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane.

Esibhedlela kukhona amagabha amakhulu lapho abalahlela khona ingcekeza amagabha lawa abizwa kuthiwa ngama bin alamavili ayafuqwa nxa ingcekeza isigcwele sebesiya lahla egodini alombala obomvu.

Imitshina iyanceda kakhulu odokotela nxa behlola izigulane imitshina leyi iyatshiyana njalo ihlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Eminye njalo ilamavili udokotela uyakwanisa ukuwufuqa nxa esiya kwesinye isigulane

Imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela, isebenza ngamagetsi. Yikho lezibhedlela ezisemakhaya seziphucukile .Sezifakiwe ama solar phezulu asebenzisa ilanga ukuze imitshina leyi isebenze.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa befuna ukuhlola ukutshisa komzimba womuntu ogulayo. Bayasebenzisa ithulusi bayayifaka ekhwapheni okwesikhathi esilutshwana besebeyikhipha.

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi, njalo imitshina leyi iminengi I injalo isebenzisa amagetsi. Ungaba lomnyama uhamba esibhedlela kumele odokotela bakuhlole ngemtshina uthole kungela magetshi ngeke besakuhlola.

Ukusetshenziswa kwamathulisi kanye leminye imitshina nxa kuselatshwa isigulani kuyangceda kakhulu odokotela bebone amagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni yabantu

Imitshina eminengi egcwele ezibhedlela isebenzisa amagetsi ngakho nxa esibhedlela kungela magetsi odokotela abenelisi ukusebenzisa imitshina leyi. Emakhaya lapho okungela magetsi khona bayafaka amaSolar phezulu ayiwo azabe esebenzisa imitshina leyi.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela imitshiina le iyanceda kakhulu ukuthi odokotela bebone amanye amagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni okudingakala ukuthi besebenzise imitshina ukuze bebone lawo magcikwane.

Imitshina eminengi egcwele ezibhedlela kulezi insuku inceda kakhulu o Dokotela ngoba iyahlola amanye amagcikwane ayabe ecatshile emzimbeni womuntu njalo eminye iyabe ilabo ilabo mabonakude nxa bekuhlola o Dokotela bayabe bekhangele umabonakude.

Amathuluzi esibhedlela abekwa endaweni ehlanzekileyo lapho angeke angene khona yingcekeza. Bawathatha nxa sebesiya lapho abahlinzela khona umuntu. Omongikazi bayabe beqhubela udokotela amathuluzi lawa. Wonke alembala ecazimulayo.

Esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa bekhipha umuntu izinyo njalo kukhona amazinyo abafaka abantu abalezikhewu. Amazinyo lawa ayathengiswa, ayadula.

Minengi imitshina etholakala esibhedlela imitshina leyi iyatshiyana eminye mikhulu eminye mincane imitshina leyi yonke itholakala esibhedlela eminengi yakhona iyasebenzisa amagetsi

Isikhathi esinengi odokotela nxa sebesebenzisa imithi, bengabe sebesiyahlaba isigulane ngejekiseni, kukalutshwana ukuthola odokotela engagqokanga amagilovisi ezandleni. Lokhu kusiza odokotela kumikhuhlane eminengi.

Ukusetshenziswa kwemitshina egcwele esibhedlela kuyanceda kakhulu odokotela akhona amanye amagcikwane acatshayo emzimbeni yabantu ngaphandle kwaleyo mitshina odokotela ngeke bewabone.

amathulusi esibhedlela lapho agcinwa khona agcinwa endaweni ehlanzekileyo njalo nxa beqeda ukuwasebenzisa odokotela kukhona imithi abagezisa ngayo amathulusi lawa bekhipha incekeza

Isitulo esitholakala esibhedlela. Isitulo lesi bayahlalisa umuntu ongakwanisiyo ukuhamba. Silamavili, silombala omnyama kwezinye indawo oyiphinki. Umuntu uyahlala lapha bemfuqe bemusa kudokotela.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa beselapha izigulane ayanceda kakhulu. Amathulusi amathathu alombala omnyama , phambili acijile ayacazimula.

Esibhedlela ungahamba ulimele uphuma igazi odokotela bayafika beku kiline isilonda bebe sebethatha ibhanditshi. Ibhanditshi elombala omhlophe ivikela ukuthi isilonda singahlalwa zimpukane.

Amaphilisi esiwaphiwayo esibhedlela bakupha amaphilisi womkhuhlane lowo owugulayo. Amaphilisi njalo ayatshiyana. Alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni amanengi alombala omhlophe, ukhona njalo amanye alombala olithanga. Isikhathi esinengi afakwa phakathi kwamabhokisi.

Abanye abantu abaphuma izilonda nxa sezipholile lapha emzimbeni bayasala belamatshatha amnyama. Esibhedlela odokotela kukhona amafutha abababhalela wona ukuthi bewagcobe ukuze lawo matshatha aphele.

Kuqakathekile ukuze abantu belandele izixwayiso eziyabe zibhaliwe emabhokisini bengakasebenzisi amaphilisi aphakathi. Bayabhala indlela amaphilisi okumele enathwe ngayo. Uyathola omunye umuntu enathe amaphilisi kathathu ngosuku. Abanye njalo bayanatha kanye ngosuku.

Amaphilisi ayimihlobo hlobo eminengi njalo amanye makhulu amanye mancane, amanye alombala olithanga kanye lobomvu kanye lomhlophe wonke ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi esiyiphiwa ezibhedlela kumbe esiyithola emakhemisi iyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa isikhathi esinengi ayabhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo njalo kukhona izilinganiso eziyabe zifakiwe lapho. Ukuthi umuntu engaphambanisi ukusebenzisa umuthi.

Kukhona eyinye imithi enathwa ngabantwana abancane nxa bekhwehlela kumbe kwesinye isikhathi nxa betshilwa. Imithi leyi iyandise ukuba semabhokisini njalo isikhathi esinengi imithi enathwa ngabantwana abacane iyabe ilomfanekiso wabantwana emabhokisini.

Amanye amafutha okungcoba angcotshwa ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma kumbe abaphuma izilonda. Amafutha lawa ayabe esematshumbini atshiyeneyo kodwa wonke ayelapha abantu abelezilonda.

Imithi yakulezinsuku elapha abantu abagulayo iyatshiyana kukhona eminye njalo efakwa phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi lawa ayabe evikela umuthi ukuthi ungatshaywa ngumoya.

Esibhedlela isigulane basiqhubela amaphilisi. Siyachasiselwa indlela okumele siwanathe ngawo. Abanye bayanatha amaphilisi, umuntu engazizwa esengcono uyayekela. Ngakho umkhuhlane uyaphinde uvuke.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi ophakathi, elilombala omhlophe kanye lolithanga, eceleni njalo kukhona imbhodlela yomuthi onathwa ngabantu abagulayo. Umuthi lowu ulapha imikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukulandela esiyabe sikutshelwe esibhedlela ngabodokotela nxa besiphe amaphilisi ukuthi siyenatha ngekhaya. Amaphilisi alendlela anathwa ngayo. Akhona amanye anathwa ungakadli kukhona njalo amanye anathwa uqeda ukudla.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi esemagabheni eminye njalo isembodleleni eminye isemabhokisini, nxa uqeda ukubhalelwa ngudokotela, umuthi uyaqonda kuleyo ndlu kukhona omongikazi abazafika bekunike imithi.

Abantu abanengi abahlutshwa ngamehlo. Uyathola amehlo eluma, eseze ebomvu. Abagijimele esibhedlela ukhona umuthi odokothela abafika bawunike, labo ababulawa ngamehlo, bayawuthontisela emehlweni.

Amaphilisi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo njalo nxa sigula sisebenzisa amaphilisi atshiyeneyo kuyangokuthi wena ubulawa yiwuphi umkhuhlane .Njalo amaphilisi anathwa ngendlela ezitshiyeneyo omunye uyanatha kathathu amaphilisi omunye enatha kabili ngelanga.

Asekhona amaphilisi anathwa ngabantu abalomkhuhlane weBP. Amaphilisi lawa ayabe esebhokisini elilompala obomvu ebhaliwe ngamabala amhlophe lendlela okumelwe asetshenziswe ngayo.

Umuthi onathwa ngabantu abagulayo abakhwehlelayo ubizwa kuthiwa yi Benylin usebhokisini njalo kubhaliwe indlela umuthi lowu okumele usetshenziswe ngayo.

Imbodlela yomuthi encane ilesivalo esimnyama elomuthi phakathi. Eceleni kule jekiseni abayiyo abayisebenzisayo ukuthatha umuthi osembodleleni besiyahlaba isigulane esigulayo.

Imithi eminengi egcweleyo emabhokisi enathwa ngabantwana abancani njalo kuyabe kubhaliwe isilinganiso okumele umntwana umnathise sona njalo kuyabhalwa ibizo lomuthi ebhokisini

Kukhona eminye imithi esetshenziswa ngabantwana abancane nxa begula. Imithi leyi isikhathi esinengi iyabe isemabhokisini .Ibhokisi liyabhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo .Kuyabhalwa njalo lokuthi welapha wuphi umkhuhlane .

Isikhathi esinengi imithi esiyithola ezibhedlela kumbe emakhemisi iyabe isemabhokisini. Kuqakathekile ukuthi umuntu aqale abale okubhaliweyo ebhokisini engakasebenzisi umuthi.

Kukhona abantu abahlutshwa yizinso usukhona umuthi onathwa ngabantu abahlutshwa yilowo mkhuhlane uyabe usebhokisini njalo ibhokisi liyabhalwa ukuthi lilapha wuphi umkhuhlane.

Okungamagajana okutholakala elaboratory okungamagajana lokhu kulapho odokotela abathi nxa besithatha igazi umthambiso kumbe izikhwehlela bayafaka kikho behambe lakho elaboratory sebesiya hlola lezo zinto.

Isikhathi esinengi imithi esiyisebenzisayo, yakulezinsuku, yandise ukufakwa emabhokisini, ibhokisi liyabhalwa ibizo lomuthi libhalwe njalo lokuthi lilapha wuphi umkhuhlane lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo.

Amaphilisi amathathu aphezulu kwebhokisi , amaphilisi lawa ayimbala embili .Njalo akhona eminye imikhuhlane awelaphayo emzimbeni yabantu abagulayo.

Nxa sigula sihamba esibhedlela sibabili, omunye ebulawa likhanda, omunye ebulawa yisisu, amaphilisi odokotela abazawanika obulawa likhanda ayatshiyana lamaphilisi azaphiwa obulawa yisisu.

Imithi yakulezi nsuku eyesikhiwa elapha abagulayo esiyiphiwa esibhedlela nxa sigula. Esikhathi esinengi iyabe isemabhokisini njalo ibhokisi liyabhalwa umkhuhlane olatshwa yilowo muthi.

Amabhokisi amaphilisi amathathu avaliweyo evikelwa ukuthi amaphilisi engatshaywa ngumoya njalo amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Abantu abagulayo banatha amaphilisi atshiyeneyo ngoba bebulawa yizifo ezehlukeneyo.

Isikhathi esinengi abantu abanatha amaphilisi begula .Umuntu engazizwa esengcono emzimbeni ,uyayekela amaphilisi. Abezempilakahle bayasikhuthaza ngaso sonke isikhathi, ukuthi nxa uphiwe amaphilisi anathe wonke uwaqede.

Amaphilisi anathwa ngabantu aqeda ubuhlungu. Kwesinye isikhathi anathwa ngabantu abalemikhuhlane etshiyeneyo. Ayalalisa imikhuhlane ukuze kungamemetheki lapha emzimbeni, Amaphilisi isikhathi esinengi ayabe esemabhokisini.

Abezempikahle bayasikhuthaza ngaso sonke isikhathi ukuthi sibeke amaphilizi endaweni ekhatshana, lapho abantwana abangafinyeleli khona. Abantwana ungathola sebedlalisa amaphilizi. Amaphilizi angatshaywa ngumoya ayabe engasasebenzi.

Imithi yakulezi insuku yandise ukuba semabhokisini loba kungaba lamaphilisi lawo ayafakwa emabhokisini. Amabhokisi lawa ayabhalw ibizo lamaphilisi lendlela okumele esetshenziswe ngayo.

Abantu bonke abahlutshwa ngumkhuhlane wamehlo sokukhona umuthi esibhedlela odokotela abakunika wona usiyathontisela amehlo ukuze aphole uyabe usebhokisini elibomvu elilombala omhlophe kwezinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe.

Amabhokisi awamabili amaphilisi. Amabhokisi lawa avaliwe. Kumele ehlale evaliwe ngaso sonke iskhathi ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya. Kumele sisebenzise amaphilisi avaliweyo. Amaphilisi engatshaywa ngumoya acina engasasebenzi.

Abantu sigula imikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho esibhedlela odokotela nxa besibhalela amaphilisi okunatha .Siyaphiwa amaphilisi atshiyeneyo .Uthole omunye enatha amaphilisi alombala obomvu ,omunye njalo enatha amaphilisi amhlophe. Wonke ayelapha isifo lesi oyabe usigula .

Isikhathi esinengi umuntu nxa esegula esibhedlela ephela amandla, kukhona idiliphu odokotela abamfaka yona. Iyanceda kakhulu. Iyayenza umuntu amandla akhe aphinde aphenduke.

Imithi eminengi ungayithola esibhedlela kumbe uthole emakhemisi, iyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa avikela imithi ephakathi ukuthi ingatshaywa ngumoya ukuze isebenze kuhle.

umuthi onathwa ngabantu abazithweleyo usebhokisini elilompala oluhlaza kanye lomhlophe njalo ubhalilwe ukuthi unathwa ngabantu abazithweleyo kulomfanekiso lapha ebhokisini okamama obambe isisu

Amabhokisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo amaphilisi aphakathi kwamabhokisi lawa ayelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo emzimbeni. Abantu sigula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho lamaphilisi esiwanathayo atshiyene.

Igabha lamaphilisi elilombala omhlophe. Igabha leli kumele lihlale livaliwe ngaso sonke isikhathi. Ukuze amaphilisi aphakathi asebenze kuhle angatshaywa ngumoya kumele lihlale livaliwe igabha.

Imithi eminengi kulezinsuku kungaba ngeyokukhwehlela kumbe eyamaphilisi kuyafakwa phakathi kwamabhokisi kuvalwe. Amabhokisi lawa kumele ngasosonke isikhathi ehlale evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya

Imithi eminengi iyabe isemabhokisini. Amabhokisi lawa ayabhalwa umkhuhlane olatshwa yilowo muthi njalo lebizo lalowo muthi liyabhalwa ngendlela oumele kusetshenziswe ngayo umuthi.

Ukuqakatheka kwemithi eyabe isemabhokisini kusinceda kakhulu ngoba kuyabhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo kuyabhalwa njalo lokuthi umuthi ulapha wuphi umkhuhlane emzimbeni womuntu ogulayo.

Esibhedlela bonke abantu abathatha amaphilisi, abagula umkhuhlane we HIV, kukhona lapho odokotela ababhala khona. Bayabapha amaphilisi enyanga ezintathu, ngemuva kwenyanga ezintathu kumele bephenduke njalo esibhedlela bezothatha amanye amaphilisi.

Amanye amafutha esiwagcobayo ayenza izikhumba zabantu zitshelele uyathola umuntu emuhle okwamagama amafutha lawa atholakala emakhemisi kulapho ethengiswa khona.

isikhathi esinengi uyathola abantu betshinga bethi umuthi awusebenzi lokhu kubangelwa yikuthi abantu abanengi bsebenzisa imithi bengabalanga okuyabe kubhaliwe emabhokisini umuthi ulendlela osetshenziswa ngayo

Isikhathi esinengi okwenza abantu bengabali okuyabe kubhaliwe emabhokisini lokhu kucina kusenza umuntu esebenzisa umuthi ngendlela engayisiyo uthole umuntu esegula kakhulu kumbe umuthi ungamsebenzeli.

Igabha lamaphilisi akulezi insuku alapha imikhuhlane etshiyeneyo igabha lilombala omhlophe njalo livaliwe kuqakathekile ukuthi amaphilisi ahlale evaliwe ngaso sonke isikhathi.

Amabhokisi amabili awamaphilisi. Amabhokisi lawa atshiyene njalo abhaliwe. Wonke amabhokisi avaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya.

Imithi eminengi esiyithengayo isikhathi esinengi iyabe isemabhokisini lokhu benzela ukuthi umuthi ungatshaywa ngumoya njalo uhlale uvaliwe ngaso sonke isikhathi .Kuyabhalwa lapha emabhokisi ibizo lomuthi lomkhuhlane olatshwa yilowo muthi .

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo njalo abantu abagula izifo ezitshiyeneyo banatha amaphilisi atshiyeneyo isikhathi esinengi amaphilisi ayebe efakwe emabhokisini

Imbodlela encane ebanjwe ngudokotela, ugqokile amaglovisi ebamba imbodlela leyi njalo ufaka ijekiseni ethatha umuthi embodleni esiyahlaba isigulane

ilanga elikhulu lamuhla esibhedlela sabantu abagula inqondo kuhlezi abantu abanengi ezitulweni njalo kukhona ezinye izitulo phambili lapho iziphathamandla zale indawo ezizafika zihlala khona

Abantu abahleziyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo kukhona indawo lapho okulotshani khona obuluhlaza kukhona njalo lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu.

Umkhankaso wezempilakahle .Owesilisa umile uthwele ibhakane esandleni sakhe elilombala omhlophe loluhlaza elibhaliweyo ngamabala amhlophe . Ngemuva kukhona njalo elinye ibhakane elikhulu elilemfanekiso etshiyeneyo .

Indlu egcwele imitshina . Imitshina leyi ilama vili phansi uyakwanisa ukuyi fuqa njalo yonke imitshina leyi isebenzisa amagetsi .Nxa kungela magetsi odokotela abenelisi ukusebenzisa imitshina leyi .

Abantwana abancane abagulayo kuqakathekile ukuthi behanjiswe ezibhedlela beyethola odokotela labo mongikazi abazafika bencedise umntwana ngokumelapha umntwana aphile aphinde abuyele ekhaya.

Umama uqhiyile ikhanda ubambe umntwana emahlombe ukuze udokotela ahlole kuhle umntwana. Udokotela usebenzisa ithulusi yokuhlola ukutshaywa kwenhliziyo yomuntu ogulayo.

Abezempilakahle basesigabeni. Bathelela abantwana amahewu. Omama banathisa abantwana amahewu. Amahewu aqinisa imizimba yabantwana njalo ayenza abantwana bahlale beqinile emizimbeni yabo.

Bayasikhuthaza isikhathi esinengi ukuthi abantwana akumelanga betholakale ezindaweni ezilamanzi nxa kusemakhaya abadala bayaqonqosela abantwana ukuthi bengahambi emfuleni egcwele amanzi kumbe emadamu ngoba abantwana bengawela emanzini kucine sokusiba yingozi.

I technology isiphucukile kulezi insuku Kukhona imitshina esihlola omama abazithweleyo. Umama avele esuke esibhedlela esekwazi ukuthi uzithwele umntwana oyinkazakana noma ongumfana

Abezempilakahle abamileyo abane abagqoke impahla ezimhlophe umzimba wonke, ezandleni lapha bagqokile amagilovisi, kulesigulane esileleyo embhedeni abasihlolayo.

Umntwana bathe bedlala omunye wamfaka intanga endlebeni. Bamgijimisele esibhedlela umntwana udokotela sefake umntwana ithulisi yakhe endlebeni eyokukhipha intanga.

Owesifazana osebenza esibhedlela umile. Kukhona imitshina eminengi kule idlu njalo ugqokile isayeka lapha emakhaleni ezivikela emikhuhlaneni etholakala emoyeni.

Umama usesibhedlela uhlezi ukhamisile udokotela ugqoke ijazi elimhlophe uthwele umtshina ehlola umama lapha emlonyeni, ugqokile amagilavusi ebamba umtshina lowu. Ngemuva kukamama kukhona umabonakude.

Konke okugcwele ekhemisi kuyabe kufakiwe ku computer nxa abantu belokhe bethenga lakho kuphunguleka ku computer kuthengiswa izinto ezinengi kule indawo.

Ukusetshenziswa kweminye imithi lapha ezibhedlela kuyadingakala ukuthi omongikazi kanye labo dokotela bezivikele lapha ezandleni ngokugqoka amagilovisi ukuze izandla zingalimali njalo kwesinye isikhathi bayakwanisa ukuvala lamakhala.

Isifiso sikamnewethu esokuba ngudokotela sesize safezakala wayehlala esithi ufuna ukunceda abantu abagulayo ngoba ubaba wayefe ngendlela ebuhlungu eswele umuntu owayengamsiza esibhedlela

Abezempilakahle abasendaweni lapha abasebenzela khona , abanye njalo bagqokile amaglovisi ezandleni . Kuletafula enkulu egcwele imithi esetshenziswa ngabantu laba okudinga ukuthi bezivikele ezandleni bengakabambi leyomithi.

Abantu abahleziyo abagqoke impahla ezifananayo phezulu eziluhlaza okwesibhakabhaka. Bafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Kukhona njalo phambi kwabo itafula elombala onsundu, kulamabhokisi alombala olithanga phezulu kwetafula. Alamathuluzi abawasebenzisayo.

Izakhamizi besezizwile emakhaya iminyane ibilala iluma abantu ubusuku bonke bacela abezempilakahle ukuthi bebuye lemithi yabo eyabe isezigubhini bezofafaza ezindlini.

Umntwana ulimele endlebeni ngesikhathi bedlala umama uhle wamgijimisela esibhedlela udokotela uthwele ithulusi yakhe uhlola umntwana indlebe ugqoke ijazi elimhlophe ngemuva kukadokotela kulombheda lapho abalalisa khona isigulane.

Ubaba uhlala etshela umnewethu ukuthi nxa efuna ukuba ngudokotela akumelanga adlale lapha ezifundweni zakhe . Kumele afunde aqinise ukuze abengudokotela .Ukuba ngudokotela kufuna umuntu ofundileyo njalo uyahamba esikolo okwe minyaka emide usiya fundela ukuba ngudokotela .

Umongikazi uhlezi esitulweni kuletafula elombala onsundu kugcwele amabhokisi amanengi awamaphilisi kanye lemithi njalo amanye amaphilisi asemagabheni amakhulu lapha abantu abagulayo abathatha imithi khona imithi esibhedlela.

Isikhathi esinengi abathengisi esibathola ema Khemisi bayahamba beyekufundela ukuthengisa imithi leyi, njalo odokotela lapho ababhala khona emabhukwini kwandise ukungabaleki. Laba abathengisi bayakwazi ukubala okuyabe kubhalwe ngudokotela, bekunike umuthi oyiwo oyabe uwubhalelwe ngudokotela. Yikho kudinga ukuthi uhambe esikolo uyekufundela.

Imota yesibhedlela ethwala abantu abagula kakhulu abangasayenelisiyo ukuzihambela bodwa. Ukhona umbheda phakathi kwemota lo lapho okufika kulale khona isigulane .Kuyabe kukhona njalo abezempilakahle phakathi.

owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe uxoxisana lomfana ogqoke i uniform yesikolo bahlezi duzane kwezigodo ezinengi kanye lezihlahal eziluhlaza

Owesifazana osebenza lapho okuphiwa khona amaphilisi ugqoke ijazi elimhlophe kukhona ikhabothi ngemuva kwakhe elagabha emithi. Amagabha lawa ayatshiyana kutshengisela ukuthi yimithi elapha izifo ezitshiyeneyo.

Kukhona isigulane esihlinzwayo kule indlu. Kugcwele abezempilakahle phakathi oDokotela laboMongikazi. Abanye bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka abanye njalo bagqoke impahla eziluhlaza bakhangele indlela uDokotela omkhulu ohlinza ngayo umuntu.

Owesifazana ombathe ilembu eliluhlaza uhlezi esitulweni esimhlophe bayamhlola omongikazi endlebeni kukhona ithulusi abayisebenzisayo omunye wezempilakahle ogqqoke ijazi elimhlophe umile.

Ukubhalwa kwezakhiwo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi Kuyanceda kakhulu ebantwini abayabe belayeliwe bengayazi indawo balayelwa ngokubhalwa kwesakhiwo phezulu .Kuyabe kubhalwe ibizo laleyo ndawo .

Abezempilakahle abasekhemisi bagqoke amajazi amhlophe kukhona njalo Itafula ecazimulayo elombala onsundu. Phezulu kwetafula lapha kukhona Imtshina abayisebenzisayo emhlophe .

Ekhemisi kulemota emileyo, ngeyomuntu obuye ukuzothenga amaphilizi. Esuka endaweni ekhatshana kade kungahambeki ngenyawo. Phezulu kubhaliwe emdulwini ibizo lekhemisi.

Zinengi izinto ezithengiswa ekhemesi ngaphandle kwemithi lamaphilisi asetshenziswa ukulapha abantu abagulayo, kukhona njalo uchago olunathwa ngabantwana abancane nxa sebebakhiphil ebeleni.

Abantu abanengi abasuka endaweni ezitshiyeneyo bebuya ekhemisi ukuzothenga imithi elapha abantu abagulayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabe bayasebenzisa izimota abalazo. Kukhona indawo lapho abafika bezimise khona bengena ekhemisi.

Isakhiwo sekhemisi esipendiweyo phezulu emdulwini njalo sigcwele amagilazi acazimulayo. Phezulu kwesakhiwo kulebhakane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza ibizo lekhemisi, kuba lula nxa ulayela umuntu odinga ikhemisi.

Ekhemisi iminyango ihlala ivuliwe ngaso sonke isikhathi. Umnyango upendiwe ngependa emhlophe kukhona njalo lamafasitela angenisa umoya kule indlu. Imithi eminengi esiyithola efamasi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ekhemisi sithola imithi eminengi eyabe ibekiwe emashelufini njalo ibekwe kuhle kakhulu ngokusetshenziswa kwayo ukwenzela ukuthi abathengisayo abathwali nzima bayabe bekwazi ukuthi umuthi onje utholakala ngaphi.

Amaphilisi ekhemisi abekwa kuhle kakhulu njalo abekwa ngokufanana kwamabhokisi, amabhokisi manengi ekhemisi alemithi etshiyeneyo ngakho abathengisi bekhemisi balendlela yabo ababeka ngayo amabhokisi lawa.

Emadolobheni kugcwele izitolo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Ezinye njalo iizitolo zibhaliwe lapha emdulwini ibizo lekhemesi ngamabala aluhlaza. Kukhona njalo ababuya bezothenga kuleyi ndawo behamba ngezimota

Lezi insuku sokugcwele indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi, kanye lemithi lokunye okulapha imikhuhlane etshiyeneyo, abantu abasathwali nzima ngoba amakhemisi asemanengi.

Amabhokisi abekiweyo ekhabothini emhlophe kanye lelombala oluhlaza ekhemisi. Abekwe alayina ngendlela afanana ngakhona njalo amabhokisi lawa manengi alemithi etshiyeneyo phakathi elapha izifo ezitshiyeneyo.

Ekhemisi kukhona ikhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza lapho ababeka khona imithi eyabe isemabhokisini njalo amabhokisi lawo alendlela ebekwa ngayo. Imithi ibekwa ngokufanana kwayo.

Ekhemisi kuyathengiswa amaphilizi kanye lemithi okuyabe kusemabhokisini. Kukhona njalo lochago olunathwa ngabantwana abancane oluyabe lusemagabheni lubhaliwe kukhona njalo lezinye izinto ezinenginengi ekhemisi esizitholayo.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ngaso sonke isikhathi ukuthi sihambe siyethenga imithi emakhemisi. Singathengi kwezinye indawo. Imithi eminengi egcwele ekhemisi iyabe isemabhokisini , isemthethweni yonke njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ekhemisi kutholakala imithi eminengi eyabe isemabhokisini njalo ifakwe ngokulandelana kwayo kuhle Kukhona njalo lamathuluzi asetshenziswa ngomama ukuzihlola ukuthi bazithwele .Uyawathola lawo khonapha ekhemisi

Isikhathi esinengi ekhemisi kuhlala kuvuliwe ukuze abantu bonke abazothenga bangene kule indawo. Kukhona njalo umthengisi ekhemisi onguye ofika umqubele ibhuku lakho nxa uzothenga umuthi. Ibhuku leli liyabe libhalwe ngudokotela ukuthi ekhemisi bekwanise ukukuthengisela umuthi kumele ubelalo lelobhuku.

Isikhathi esinengi nxa ugula ungahamba eKhemisi ufike uphiwe amaphilisi obuhlungu ayelapha ikhanda . Kukhona njalo lamanzi eKhemisi , bayahle bekuphe amanzi usuke usunathile nxa ususiyafika ekhaya ususizwa ngcono.

Imithi eminengi esiyithola ekhemisi iyabe ibekwe kuhle ngokulandelana kwayo njalo iyabe isemabhokisini, amabhokisi lawa abekwa ngokufanana kwawo lokhu benzela ukuthi nxa udinga umuthi ungathwali nzima.

Isikhathi esinengi odokotela bengasibhalela amabhuku ukuthi siyethenga imithi, ungaze uzame ukubala akubaleki, kufuna bona abathengisi bekhemisi, bayakwazi ukubala okuyabe kubhaliwe ngodokotela, bekunike umuthi wonalowu oyabe ubhaliwe.

Isikhathi esinengi nxa ufika ekhemisi uqhuba ibhuku lakho elesibhedlela lapho udokotela oyabe ebhale khona umuthi okumele uwuthenge kwesinye isikhathi bayakuchasisela ukuthi umuthi uwusebenzise njani kwesinye njalo abachasisi kumele ubale okuyabe kubhaliwe ebhokisini lomuthi.

Abazempilakahle nxa besemkhankasweni esigabeni kukhona amabhuku ayabe ebhaliwe abafika bewaphe abantu lokhu kunceda kakhulu abantu nxa sebesemakhaya bayabala okuyabe kubhaliwe izixwayiso indlela abantu okumele beziphathe ngayo bezivikela emikhuhlaneni eminengi.

Kuyajabulisa ukubona intsha iphatheka emkhankasweni wezempilakahle, kunengi abafika bakufundise abasakhulayo, okugoqela indlela okumele baziphathe ngayo ukuze bangatholakali sebele mikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle basesigabeni lapho babuye lemitshina yabo. Bakhona abantu ababuyileyo kuleyi indawo belanda ukuzohlolwa imikhuhlane etshiyeneyo okugoqela umkhuhlane we Bp kanye lowetshukela

Basukume ngobunengi abantu esigabeni besiya emkhankasweni wezempilakahle lapho abafike bahlala khona emagcekeni alotshani obuluhlaza balezitulo kanye lamatafula lamabhuku lapho ababhala khona abantu abayabe befike babelapha kuleso sigaba.

Abantu abasemkhankasweni wezempilakahle bagqoke ama"jacket" alemikhono emfitshane abomvu kukhona njalo owesilisa ohlezi esitulweni ogqoke isikipa esimhlophe esilemkhono emide.

Abezempilakahle abasesibhedlela. Abanye njalo bagqoke impahla zabo amasudu babopha lamathayi. Abanye njalo bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona lombheda lapho isigulane esihlolwa khona lesitulo sokuhlala.

imkhankaso eminengi eyezempilakahle bayathanda ukunxusa abantu abathandanayo kungaba ngumama lo baba kumbe intsha esakhulayo bebuye kulo mkhankaso bafundisa okunengi lokuya emacansini bayafundisa ngakho indlela abantu okumele bezivikele ngayo

Abantu basemkhankasweni wezempilakahle abesilisa labesifazana kanye labantwana abancane abezempilakahle bakhanya ngokugqoka izikipa ezilombala omhlophe bonke bami endaweni egcwele izihlahla kanye lotshani phansi.

Abezempilakahle basesigabeni. Bafike bafaka amatende abo amhlophe lapho abazabe behlezi khona bevalele ilanga besalapha abantu ababuya begula imikhuhlane etshiyeneyo. Basebenzisa labomakhala ekhukhwini.

Udokotela uthatha igazi emunweni kajaha ohlezi phambi kwakhe. Ujaha bafuna ukumhlola igcikwane le HIV yikho bemthatha igazi. Kukhona njalo abanye eceleni abalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo

Bagcwele abantu emkhankasweni wezempilakahle kugcwele intsha kakhulu abezempilakahle bayajabula nxa bebona imkhankaso yabo kubuya abantu asesebatsha yibo vele abayabe bebakhangelele befuna ukubafundisa izinto ezinengi minengi imikhuhlani esihlasela intsha kulezi insuku.

Abezempilakahle abahlezi egangeni bafike bafaka amatafula abo amhlophe lapho abafake khona imithi kanye lemitshina yabo abayisebenzisa nxa behlola abantu imikhuhlane efana labo"Bp".

Abazempilakahle bafikile esigabeni bahamba behlola izigaba ngezigaba abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Baletafula enkulu ensundu ababek khona imithi abalapha ngayo kanye lamabhuku lapho ababhala khona

Kulezi insuku abezempilakahle, ungahamba ugula esibhedlela. Kukhona imikhuhlane okumele bakuhlole yona . imkhuhlane leyi igoqela , umkhuhlane we BP , umkhuhlane wetshukela .Kanye lokuhlola igazi behlola igcikwane iHIV.

Kubuhlungu nxa ungumama ugula ulomntwana omncane. Uyalaliswa laye esibhedlela uyabe umthwele. Umama uyagula ubesengasela amandla, esibhedlela odokotela bafike bamfaka idiliphu ezamncedisa ukuthi athole amandla.

Esibhedlela sabantwana abancane lapho abahlolwa khona balalise umntwana umongikazi umile eceleni komntwana ugqoke ijazi elimhlophe kukhona njalo ibhuku lapho obhala khona.

Kulezi insuku zinengi indlela zokuvikela abesifazana ukuthi bengazithwali uyahamba esibhedlela kukhona ijekiseni abakuhlaba yona odokotela ngesinye isikhathi nxa ufuna amaphilisi bayakunika lawo konke kuyavikela ukuthi ungazithwali.

Abantu basesibhedlela abezempilakahle bayaxwayisa kakhulu abesifazana kanye labesilisa indlela okumele bezivikele ngayo nxa besiya emacansini .kukhona imikhuhlane abayithelelana ngokuya emacansini .Okumele ukuthi nxa besiya emacansini obaba bezivikele .

Kuqakathekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ukuthi omama abazithweleyo nyangazonke behambe esibhedlela besiya hlolwa. Odokotela bayabe behlola ukuthi umntwana uhlezi kuhle.

Owesifazana osesibhedlela odokotela bayamhlaba ijekiseni ijekiseni leyi ivikele omama abanengi ukuthi bengazithwali omama kulezi insuku zinengi indlela zokuzivikela ukuthi bengazithwali abangazisebenzisa.

Umama usesibhedlela, usebelethile uhlezi .Ulababili odokotela omunye ungemuva kukamama ,omunye uphambili njalo ugqoka amagilovisi .Bonke bavalile emakhaleni abezempilakahle.

Esibhedlela kulendawo ezehlukeneyo nxa omama behelelwa kukhona indlu abayabe bebekwe kiyo nxa sebesiya beletha kukhona njalo indawo lapho ababelethela khona nxa sebebelethile kukhona lapho abahanjiswa khona labantwababo abancane.

Omama ababili abaxoxayo abamileyo egangeni bathwele abantwana, abantwana laba ngani ngamaphahla bagqoke izikipa ezifananayo bami endaweni elezihlahla ezinengi.

Kuqakathekile ukuthi abantu besifazana labo uthole bephatheka emidlalweni eminengi njalo akumelanga utholakale ulomzimba omkhulu kakhulu .Kumele uhlale uziyelula ngaso sonke isikhathi ukuze umzimba uqine ulungele ukuyenza leyo midlalo oyabe uyiyenza.

Isikhathi esinengi nxa kulemincintiswano etshiyeneyo kuyabuya abezempilakahle bayebe belamathuluzi abo abawasebenzisa nxa sokulimele abantu okugoqela lembheda baba bayabe belayo lapho abalalisa khona isigulane nxa sesilimele sebeselapha.

Isikhathi esinengi nxa kulemncintiswano bayabiza abantu be red cross. Abantu laba benzelwa ukuthi kungabakhona olimalayo bayabe belembheda lapho abamlalisa khona bemkhiphele phandle bebesebemelaoha bengakamgijimiseli esibhedlela.

Abantu abanengi abayenza imidlalo etshiyeneyo, kukhona insimbi abazisebenzisayo. Insimbi lezi ziyenza imizimba yabo ihlale iqinile njalo nxa besebenzisa imsimbi lezi bayabe beselula eminye imisipha emzimbeni.

Kukhona eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Imitshina leyi iyabe ihlola imizimba yabantu abenza imidlalo eminengi etshiyeneyo. Ukuthi umzimba ungabe ulungele lowomdlalo? Ngakho bayasebensisa leyomitshina ukubahlola.

Owesilisa ugqoke okuluhlaza usegijime ibanga elide usetshiselwa. Secabange ukuzithela umzimba wonke ngamanzi ukuze eqandelelwe.

Kwesinye isikhathi nxa umuntu engazeluli ngokukwanileyo uwandise ukulimala. Ungalimala edolo kumbe imisipha udonseke imisipha. Kuyadingakala ukuhamba uyebonwa ngodokotela abahlola imizimba.

Owesifazana ogqoke impahla zakhe zokugijima uyaziyelula uphakamise idolo ukuze imsipha ijayele nxa segijima ibanga elide imsipha ayisoze imhluphe njalo ugqoke lama thenesi akhe ogijima ngawo.

Owesifazana ogqoke impahla zakhe zokugijima uyaziyelula lapha emadolo ukuze imisipha ihlale ijwayele uqgokile njalo lama thenesi akhe amenza agijime umango omude umzimba wakhe ulingene akasosidudla wenziwa yikuhlala egijima.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo etshiyeneyo. Kukhona amajekiseni abawahlabayo. Amajekiseni lawa ayenza abantu laba baqine emzimbeni. Njalo abavikala kweminye imikhuhlane engabahlasela abantu abayenza ezemidlalo .

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza ngezemidlalo, kungaba yikugijima unathe amanzi amanengi emzimbeni. Ngoba ngesikhathi ugijima umzimba uyaginxa, nxa umzimba uginxa uyakhipha amanzi amanengi emzimbeni. Ngakho kumele uwabisele ngukunatha amanzi amanengi kakhulu.

Isikhathi esinengi ungalimala ngesikhathi udlala ibhola lezandla elokuqaga kukhona okumele ukusebenzise ukuthoba lapho oyabe ulimele khona ungakagijimeli esibhedlela

Isigulane sasilimele emnncintiswaneni webhola lapho esasidlala khona saqamuka unyawo. Sahlala esibhedlela okwesikhathi eside. Usengcono sezama ukuhamba, bayamncedisa abezempilakahle ukuthi anyathele.

Ibhokisi elilombala oluhlaza eligcwele amathuluzi abezempilakahle abawasebenzisayo nxa kulomuntu esethe walimala emncintiswaneni webhola kukhona amabhanditshi kanye lezigelo lamaphilisi abakusebenzisa kulabo bantu abayabe sebethe balimala emdlalweni.

Ukuziyelula kuqakathekile nxa ungumuntu othanda ukugijima. Ukugijima kuyayenza umuntu abe lomzimba olingileyo, omuhle, uyaqeda amafutha emzimbeni.

Abantwana abancane akade besenza imidlalo bezidlalela omunye sesuke wawela phansi waquleka kukhona umama ozama ukumncedisa lumntwana bengaka mgijimiseli esibhedlela

Abantu abane. Ababili bamile. Ababili bahlezi. Ohleziyo, owesilisa ugqoke isikipa esimhlophe. Uthwele umakhala ekhukwini esandleni, njalo owesifazana omunye omileyo, laye usebenzisa umakhala ekhukhwini. Uyakwanisa ukutshayela umuntu ucingo, okhatshana lawe. Ukhulume laye, kumakhala ekhukhwini.

Ababili abahleziyo omunye ugqoke isikipa esimhlophe uthwele umakhalekhukhwini esandleni, umakhala ekhukhwini siyamsebenzisa nxa sitshayela omunye umuntu ucingo oyabe ekhatshana lathi.

Amathulusj asetshenziswa ngodokotela, ithulusi eyokuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo, isigubhu esilomuthi, umakhala ekhukhwini osetshenziswa ngodokotela, kukhona njalo lezigelo lamanye amathulusi atholakala ezibhedlela

Imitshina esiyithola esibhedlela. Uhulumende wathengela izibhedlela ezinengi imitshina eminengi etshiyeneyo ehlola izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Abezempilakahle ababili owesilisa umile ugqoke iyembe omhlophe elemikhono emide kanye lenkombalanga esandleni itechnology iyaphucuka kulomabonakude duze kwabo.

Umuntu omileyo phambi kwakhe kugcwele imitshina eminengi kukhona njalo utshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu ugqoke okumnyama kubhaliwe ngamabala amhlophe ngemuva.

Odokotela kwesinye isikhathi nxa kulomkhuhlane abangakaze bawuzwe. Isigulane sesithe sabanjwa lowo mkhuhlane bayasebenzisa omakhala ekhukhwini babo, begugula lowo mkhuhlane.

Ezinye izihlahla zesintu ziyahlanyelwa emakhaya. Isihlahla se-avokhado siyanceda kakhulu amahlamvu aso, njalo labantwana be-avokhado. Abantu abanengi abadla i-avokhado imzimba yabo ihlala ihlanzekile njalo iyavikela eminye imikhuhlane.

Balokhe bakhona abantu kulezi nsuku abalokhe basasebenzisa imithi yesintu nxa begula ,umuntu wakhona engaze agule njani akayi esibhedlela kodwa kukhona eminye imikhuhlane efana legcikwanwe le"hiv" ungaze usebenzise umuthi wesintu uyabe udlalisa isikhathi kudinga ukuthi uyephiwa amaphilisi esibhedlela.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana kukhona abanye abasebenzisa imithi eyabe isiyimpuphu uyathola umuntu efaka umuthi emalahleni ezithunqisela ngentuthu ezaphuma. Iyelapha eminye imikhuhlane intuthu leyo.

Izihlahla zemvelo zimila yonke indawo ayisikho ukuthi zimila egangeni kuphela ngakho abantu abazelapha ngemithi yesintu abathwali nzima lapho abahlangana khona lezihlahla abakwazi ukuthi ziyelapha bayathatha amahlamvu lempande bayezelapha.

Amasiko asikawalahli, lokhesise zinyathelweni zabokhokho bethu. Siphila ngendlela ababephila ngayo, njalo siyajabula kakhulu ngokusebenzisa imithi leyi yesintu nxa sigula. Asiyitholi nzima akulamali esiyikhiphayo njalo ilula ukutholakala, lokusetshenziswa kwayo.

Yebo sesingaba lalo ulwazi oluncani ngezihlahla zeganga ezinye ezithize ukuthi ziyelapha iphi imkhuhlane kodwa kukhona abantu abayelapha abantu abagulayo ngalezo zihlahla abantu labo kuthiwa zinyanga yibo abazi zonke izihlahla ezingcwele egangeni

Izihlahla zeganga sizisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo yikho lapho esithola khona imithi yesintu abanye njalo uyathola umuntu elomuzi egebhela izihlahla ezithile emzini wakhe ngesindebele bathi umuntu uyabe eqinisa umuzi wakhe ngalezo zihlahla.

Abantu abanengi sisebenzisa imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo. Abanye njalo bayathunqisela ngemithi leyi, Uyayitshisa emalahleni, ukuze intuthu lqeyana imngene. Ukuze elapheke.

Abantu abasemasimini, emasimini kugcwele izihlahla zechena lesinye njalo isihlahla esikhulu. Bagqoke izikipa ezimhlophe abanye eziluhlaza. Ichena lingumuthi omkhulu kakhulu ebantwini kanye lasezifuweni.

Emadolobheni sokugcwele indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi yesintu kwezinye izikhathi iyabe isemagabheni kwezinye izikhathi beyifake emambodleleni.

Amafutha wokugcoba asegabheni elimhlophe. Amafutha lawa ayenziwe ngesihlahla sechena njalo kukhona umfanekiso wesihlahla esiyenze amafutha lawa.

Eminye imithi yesintu isisenza lamafutha okugcoba. Amafutha lawa isikhathi esinengi asetshenziswa ngabantu abangomama. Omama yibo abafuna ukuhlala betshelelela izikhumba ngazozonke izikhathi .

Amafutha okungcoba ayenza izikhumba zabantu zitshelele . Amafutha ayenziwe ngeminye imithi yesintu, imithi yesintu ayiyelaphi kuphela abantu abagulayo. Nanko sokusenza lamafutha wokungcoba ,batshelelisa izikhumba zabo mama.

Eminye imithi yesintu sebesebenzisa ukwenza amafutha okugcoba amafutha lawa ayenza izikhumba zabomama zitshelele njalo amafutha lawa ayanceda kakhulu nxa uyabe uphuma izilonda emzimbeni.

Amafutha lawa asetshubhini emhlophe amafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu ihlanganisiwe leye sikhiwa ,agcotshwa ngabantu abalezikhumba eziphuma izilonda.

Abantu sisebenzisa imithi yesintu ngendlela ezitshiyeneyo, abanye bazilapha ngamahlamvu aluhlaza ezihlahla, abanye njalo ngabasebenzisa impande zezihlahla abanye njalo ngabathatha amaxolo

Ukusetshenziswa kwamahlamvu agcwele ezihlahleni kuyatshiyana. Abanye bawasebenzisa enjalo eluhlaza. Abanye njalo ngabawabilisayo benathe umsobho, abanye njalo ngabawawomisayo bewachole bethi sebewasebenzisa eseyimpuphu.

Imithi yesintu layo ilendlela esetshenziswa ngayo, akumelanga uphongusebenzisa umuthi, kukhona isilinganiso okumele usisebenzise nxa ugula uhambe enyangeni ingakunika umuthi iyakutshela ukuthi umuthi lo uwusebenzise njani.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana abanye bengathatha amahlamvu ezihlahla umuntu efike ekhaya ewawomise kuqala Abe esewagiga esebenzisa ingigo, ingiga kanye lomgigo eqede ebe esezilapha ngakho kuyabe sokuyimphuphu.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilezithelo abantu abazisebenzisa emakhaya. Ungazidla ezinye izithelo kwezinye izikhathi, izithelo ziyelapha eminye imikhuhlane ikakhulu amalemoni uyawasikelela uhlanganise lejinja ubilise unathe nxa ubulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela.

Amafutha okugcoba ayabe esematshubhini amafutha lawa ayenziwe ngemithi yesintu imithi leyi beyithatha ezihlahleni ezigcwele egangelni amafutha lawa ayanceda kakhulu ebantwini abalezikhumba ezilumayo.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni amahlamvu amanye ezihlahla lezi kukhona imikhuhlane eziwalaphayo kwesinye isikhathi ungasebenzisa impande zezihlahla.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana. Abanye ngababilisa amaxolo kanye lamahlamvu, bebesebenatha. Abanye njalo basebenzisa amaxolo.

Ukusetshenziswa kwezihlahla ezingcwele egangeni kuyatshiyana, abanye bayathatha njalo amahlamvu ezihlahla enjalo. Umuntu afike akhamele umsombho wehlamvu esilondeni kuyelapha isiloda esiphuma ubomvu

Okunye ukudla kwesintu okumele sikudle ukuze imizimba yethu ihlale iqinile njalo ihlanzekile ngaso sonke isikhathi kugoqela ama ephulu, iapple liyenza umzimba kumbe isikhumba somuntu sitshelele nxa usidla izithelo lezi.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu nxa bezelapha begula, imizimba yabo ngasosonke isikhathi ihlala iqinile njalo abaphombukubanjwa ngeminye imikhuhlane efana labomvimbano kumbe ukukhwehlela.

Umganu. olombala omhlophe olomuthi phakathi wesiNtu ofakwe amahlamvu aluhlaza. Umuthi lo uyelapha eminye yemikhuhlane ehlasela abantu abagulayo kulezi insuku.

Amahlamvu esihlahla esitholakala egangeni. Izihlahla ziyamila laloba yiphi indawo. Izihlahla ezingeni kukhona imikhuhlane eziyelaphayo. Okuqakathekileyo yikubakwazi umkhuhlane owelatshwa yisihlahla.

Esinye isikhathi abantu abakhwehlelayo abazelapha ngemithi yesintu uyathatha iginger kanye le garlic, asike ilemon esinye isikhathi afake lamahlamvu egwava abilise abesenatha umsobho

amahlamvu ezihlahla nxa sebethe bawachola abayimphuphu ayabe elokhe elombala oluhlaza umuntu nxa esidla ilambazi nsukuzonke ekuseni uyafaka umuthi

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu esimila egangeni izihlahla ziyamila yonke indawo akukhethelekile kusekhaya kumbe egangeni njalo izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni yizo lapho esithola khona imithi yesintu etshiyeneyo.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni ezilamaluba amhlophe nke ziyelapha ezinye izifo emzimbeni yabantu. Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyanda kuyaphambili abantu abakawalahli amasiko.

Okunye ukudla kwesiNtu okumele sikudle okuyakha umzimba njalo kuyenza imizimba yethu iqine. Kwezinye isikhathi kuyasivikela emikhuhlaneni eminengi kugoqela amatamatisi, amakherotsi lemibhida.

Isihlahla esilamahlamvu angcijileyo phambili esitholakala egangeni isihlahla lesi amahlamvu aso alusizo kakhulu ebantwini abathi nxa begula besebenzise imithi yesintu

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana. Abanye bayathatha amaxolo kanye lempande bafake emanzini bebesebegeza ngakho bathi kuyaxotsha amathunzi amabi emzimbeni, abanye njalo ngabasebenzisa amahlamvu.

Ukusetshenziswa kwezihlahla ezigcwele egangeni kuyatshiyana. Abanye abagulayo ngabazelapha ngamahlamvu ezihlahla aluhlaza. Abanye njalo ngabathatha impande zezihlahla lezo bezelapha ,abanye njalo ngabasebenzisa amaxolo.

Izihlahla ezigcwele egangeni sizisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo abanye ngabathatha amahlamvu ezihlahla enjalo eluhlaza besiyazelapha, abanye ngabathatha impande zezihlala abanye njalo amaxolo.

Kukhona eminye imikhuhlane egulwa ngabantu eyabe idinga ukuthi umuntu elatshwe ngomuthi wesintu. Imikhuhlane leyi igoqela isiki, imvukuzane. Nxa ulomkhuhlane lowo sebenzisa umuthi wesintu.

Abantu abanengi abagulayo abasebenzisa imithi yesintu ukuzelapha. Abantu abanjalo vele esibhedlela abalugxobi ngoba imithi yesintu itholakala lula ngoba akulamali oyikhiphayo. Esibhedlela kulezi insuku sebebhadalisa nxa ufuna amaphilizi.

Eminye imithi yesintu esiyithatha ezihlahleni ezigcwele egangeni, sithathe amahlamvu kumbe amaluba alezo zihlahla sisiyawasebenzisa, eminye njalo imithi siyayifaka phakathi kwamambodlela.

Ukusetshenziswa kwezihlahla ezigcwele egangeni kuyatshiyana abanye basebenzisa amahlamvu ezihlahla lamaluba azo abanye njalo ngabathatha impande zezihlahla abanye njalo ngabathatha amaxolo.

Isihlahlakazana esitholakala egangeni esilamahlamvu amancane aluhlaza njalo kukhona ezinye izihlahla ezilamaluba alithanga. Zonke izihlahla lezi ezigcwele egangeni zingumuthi wesintu ziyelapha ezinye izifo emzimbeni.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu kuyatshiyana abanye abantu abahlutshwa ngamaqolo bayasebenzisa umgugudu kumbe intolwane omama njalo abavelabeletha bayabe besabulawa ngamaqolo bayasebenzisa amaxolo esihlahla somganu.

Imithi yesintu eminengi. Egcwele emasakeni, amakhulu, amhlophe. Imithi leyi yelapha imikhuhlane etshiyeneyo, emzimbeni yabantu. Eminye njalo ilokhu isasenjalo, iyizigodogodo. Siyisebenzisa ngendlela ezehlukeneyo, imithi yesintu.

Ezinye izihlahla abazelapha ngazo bayazihlanyela emakhaya abo. Lezi izihlahla ziyanceda kakhulu izihlahla ezandise ukuhlanyelwa yizihlahla zama guava lezamalemon amahlamvu alezo zihlahla ayelapha kakhulu nxa ukhwehlela

imthi yesintu siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni kukhona abantu abayelapha abantu abagulayo besebenzisa leyo mithiokubizwa kuthiwa zinyanga kumbe yizangoma yibo abantu abayazi izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ukuthi zelapha iphi imikhuhlane

Ijinja kumbe igalikhi noma ungahlanganisa lelemoni ukubilise uqede unathe umsombo wakho kuyalapha kakhulu isifuba esibuhlengu kumbe okhwehlelayo kungumuthi omkhulu kakhulu.

Ezinye yezihlahlakazana abantu abajayele ukuzithatha zandise ukumila lapho okulamanzi khona ,ziyabe zigombolozela amanzi zibalula ukuqhuphula impande ngoba phansi kuyabe kumanzi .